bismilah <noise>
man Mafal Ndiaye laa tudd maa ngi dëkk fii ci pont bi ci foofu ndox mi di taa foofu mooy sama kër
foofu nu mu tudd ?
Diamaguen 2 daal Diamaguene 2 waaw
donc lan moo la indi tay ci coopéra
man li ma fi tax a ñëw dama dégg dama dégg seen émission ngeen wax wax <hesitation> marchandises yi ngeen am ma dégg ko nga wax moom nga ni ma ñebe forage bi 1000F ñebe doom bi nga xam ni waa njóobeen moom lañu gën a bëgg 750 ni ma mboq 750 ni ma basi 750 tey nag li ma tax a ñëw mooy ñebe ngooñ bi far ah xëy na dafa manqué léegi ñëw xëyna incha allah waaw noonu laa ko gisee xamatuma ban rajo laa ko déggee nag xamuma rajo fm la xaw ma waaw dama ko dégg daal en tout samedi daal laa ko dégg
donc nan nga gisee ñebe boobu ngay laaj
ñebe boobu kay dama ko jaay ba tayyi maa ngi amoon fii tool dama koy ji heure bu ngooñ manqué surtout ren nag bu ngooñ manqué rek <noise> nga tambali buddi di jaay waaw tubarfakala man dama ko daan jaay sama xale yi budi am na ay temps yoo xam ni damay wut fay ay pël ñu lay buddil takk 15F may jaayee 50F <noise> xam nga foofu amul bénéfice sax mais ak yii yaa ngi ko jaayee takk 100F <noise> <noise> <hesitation> <hesitation> donc sa suuf nan nga koy def ba mu am doole

jarul daanaka mbalit bi rek moo tax ma daan am doole waaw bu fekkee am nga feneen fooy dem nag il que mu soxla angare ñebe ñebe ñebe moom moo gën a bëgg angare moom
mbalit mi mooy lan comme ay neefare non non oto mbalit yii <hesitation> mbalit mi jógee si dëkk bi rek * guy gii guy gii fii nga xam ni lotissé nañu ko tey defoon naa fi mbalit ba ba di ko bay si boor bii rek léegi nag suñu tool yëpp dañu leen lotissé <noise> kon xam nga semence certifiée
waawaaw dégg naa ñuy wax semence cer certifiée mooy semence bi nga xam ni rendement bi mu lay jox moo ëpp rendement beneen beneen bi moo tax ndaxte bu fekkee hectare bu nekk danga si am lu lu double la nga daan am bu njëkk jar na wut si cher na mais seerul jiwu moom du cher

day métti de
am naa fas ak sareet mais mbaam la xam nga mbaam jóob moom <laughs>